Bitik bitik bu mak buy jaay ay bagaas am na ay karton am na ya butèèl yu def ay bagaasi lekka.

Jaaru na buyu rafat am ay jatcar ci begge amna tamit per bu nakk jëddikkbe de melax melaxe.

Ay booli foole yunu teglanté, mu am ay jàppukaay ci peggam , kubér bi nak am na benna njubbusi nekk ci kawam.

Ay kuloor yu bokkul, amna bu xonxu, amna bu weex, amna bu ñax bu toy, amna bu bula, amna bu nete temit.

Auto bu daw ci kaw talibi, am na ci nekk ci biir auto bi , auto bi nak ku lorëmbe ku looru bu doom ta àlla.

Xale bu jigeen bu taxaw gàddu saaga di reetaan di xool ay pire yi ñu jox pur xale yiy jang ecol giné 1ukk dëram bi dan ci amana am 50 megg bay 25bi da ci mana am 150.

Nit yu nekk ci biiri auto di kampaañ kaw auto am nañu nekk ci biir autobé. Benn jànka maom ngi yëlna ci palanteeri auto bi sal mbaxana letu mees.

Teere angale por xale yi ndaw yi, teere bi nak am na ay natali nit yu fa nekk, ay xale ekol, ak seeni ngir daxaw seni kanam.

Neek bu max mi ngi am ay tugg yu mag yi ni defare ay dar. Am na taabal bu nekk ci digg be taabal bi nag wear la.

Palaasi nopaleko kaay ak lekce kaay amna ay garab yu fanekk. Garab yu mag garabi ko xolañ. Amna benneek bu fanekk bu nga xamne tamet ay bant leng defore. Amna toog yu tege toogu piliyaan ak toogu degg.

Ahb waxambaane bu taxaw, def rasta ci boppam bi, sol mbubu bu khonku nju bindue fa jurom njent, mbubu bi nakk flaaru Gambie bi mofa nekka.

guur bu took di watu ni daf ay bind bind ci peggi ni ngi. Jël benn masini wate gaay nak tekko ci kaw boppobe diko wat.

Ay baggaa ci liggéeyu kaay marto bu am jàppe kaay bu ñuul marto nak purdaaj la am na kele buñuy wekke am na ay wiis ak yene ni natte kaay yufa neka.

Ay niñu weex ñu taxaw, tiye seeni valis, ñëneen ñi tiye seeni ay saak, ñuy koy dugal ci bos ni.

Naari nitt yu japu góor ak jigéen góor bi sol mbubu bu nete taxawal parti loya darboe jigeen bi sol mbubu bu werta mo taxawal parti Yaya Jammeh.

Goonorr bu taxaw ci kaw tontoram garab bi. Am bopp bu ñoo bu sew tàggami nak daniw ñu dem té sew. Yaram bi nak amna ñoo amna orin.

Bitik bu mag biñuy jaayay ay bagaas ci lekk, amna bagaas yinu dugal ci ay karton, yu nekk ci ay paket, am na yu nekk ci buteel, ñu teglaleen bu nekk famu wara nekk.

Nit boroom ndomba tank yu taxaw, sol seeni tëni yu ñuul, boole ko seeni mbaxana, yu ñu ci kanam am weeru bu yaraax bañuy mëna gise.

Ay nag yuy dox ci pegg yoon bi am na ay néegise ngë yu maggat. Yu nekk ci pegg yoon bi. Amna otto bu xonx bunu taxawal ci ron garab bi.

Ñett góor yu taxaw ak benne jigeen, jigéen bi mi ngi jàkkar lo góor bi, ñoom ñaar ñi ngi sol reey nete, bennen goor bi mingi jël loxam tekko ci baggum góor bu sol xaftaan bi nate, kenen kange reey.

Epengel buñu tëg ci kaw taabal buñuy képp ci karaw wala di ko kepp ci mees pur refeta epengel bi nag mi ngi am ay jam jam yu nga xam nañuoy kepp lanté ci bir karaw gi pr buma daanu.

Ci boppi xibaare ye nuge wax nuge wax standard news paper ñune duñu seetaan benn nguur di waxtaan pur suñu njiitu réew mi yaayé jàmme di dalu ci waal ci gambe.

Lal buñu tekk ñu defareeko ay ànk. Lal bi nakk ñi ngi jël ay pons tekko ci kowam amna armuwal bu taxaw ci pegg lal bi.

Outo bu ndaw bu nuul di daw ci kaw talibé taxal ay làmpam am na yeneen auto ye nekk ci ganawa amna néeg bu taal lamp ci pégg talibe.

Négg bu mag, pr lekkekaay ak noppale kookaay, amna ci yoon bi ñu ngi teg dafof nona i skle yi ndaw, yi pr ykaay, amna ay garab yu ndaw yiñi sampa ci pëntube.

Ci boppi xibaare ñu wax standard news paper. Manam dafa wax ak sunjiitu réew adama baro neko mu taxaw ci mbiri. Gaayit ja mel lumu waxna dey dallu ci gaam bi.

Ay jigeen yu taxaw sal seeni ay rob am na ku tokk ñeenti yu das tiim ko ku took mu ngi am lamu lakaayo ñu benn fa mis gambe.

Xale bu jigeen bu taxaw di wone boppam yuñu letti ay mbaram yu sew dugalante ko xaj yi nak damyu eno gannaaw am yu eno ci kanam let yi nak dañ ko dajala yépp ci kanam am am karaw ku gudd.

Teere jangokaay boy jang la mbiru dund pëjam. Ci mbir garabi ak domi aadama yak rabi. Amna benn gunur bu taxaw ci kaw tunturme.

Palaat buñu tekk dafa ay lekku géej. Yu jël beneen bool bu ndaw dafa soos lekku géej na lu demee niki ci sipa sipa mung fa.

Palaati weer buñu daf maalo bu dijj, jël soos bu weex soos ko ci kaw maalo bi, ci soos bi nak am na ay kaane yu xonxu yiñu dagg daf ko ci beeram, am na tem ay doom yu ñuul yu nekk ci beeram ak jan.

Gigéen buy njool taxees ma ngi taxaw jël loxoom te ko ci kaw balanteer mu solyere bu ees bu refat tie kalpe defar kanama jëlmees daf ci boppam..

Xale buy taxaw ci buntu nehgg bi, gaddu saagam, sol tehneum, sol dalah yu njull ak kawaas ci weex, di buga dem jangui iscool.

Ñaari mbaam yuñu tëkkë sarreed, ay xale nekk ca bir sareet ga, nakk am na ay weñ yi ñu ko gàllee boroom sareet go mu ngi taxaw tiyi mbaami.

Auto buy daw jëkkaw taib werte am kulori orance ak ay weex. Auto bi nax printelen kay waxAm na baram baram rayda buy daw ca penen kote ba ca taliba taxal lampan.

Ay nit ñu bar yuy kampañ, dëggu sëni ay oto, ñeneen ñi nekk ci suuf di dox, amna ñu sol ay mbaxana yu nette.

Janxa bu xees bu taxaw sal mbesing bu ñuul. Nyu ñaw ko mbubb ak sip ci mbubb bi amna ay weex. Yiñu fa def purrafe talko janq bi nag mees la def ci boppam bi.

Ay baykat yu nekk ci toolbe di ji amna ku téema seen bi am na ku jiitu ci kanami nagi amna kenen ku ame yar di topp nagi.

Siiso buñu def ci paketam, aj ko ci benne pontu, siiso nak njëriñam moy dagg, siiso bi nak siiso bu ees la.

Auto bu wert bu taxaw, ci boori toogu yi ci gënaaw auto bi nak , amna benn pona buñu fa aggi, toogu yi nak toogu yu maglay defaree epenc.

Palaas bu makk, buñu sampu ay garabe kokko, def fa ay ñax yu rëfat, am ay toogu yu am wërukaay pur noppalakokaay, amna tamit ay neeg yu mag, yu guddu yu fa nekk.

Góor bu taxaw sol mbesangam bu werta ñu ñaw ko ñett marso ñu ñaw ci dënn be mu boole ko benn mbaxana bañonaan koppati soldaliñu di aj garaaham.

Bitik bu mag, buy jaay ay bagaas ci lekk, nyu daf ko ay dek dek bu nekk ñu taxawal fa lekk yafa wara nekk, yu demee nekke meew, ay lekki xale, ak lu ñu wax konfeles, ak lekk yu bari yu bokku daal,

Talib bu ñuul bu am ay oto ti daw amna auto bu weex buñuy wax gëlegele mënga jiitu amna peneen auto bu topp ci gannawam taxal ay lampam amna ay nit yuy dox ci pegg ato.

Xale bu góor bu taxaw ci digante ay bante sol semisam bu am bulo ak weex mu tëkk ay wuñam ci bant yi de rabbo.

Ay fuloor yësingom am lu nate seen dëgga amna yenee ni temit ñi nga am yu weex amna ay xob yu wertax yu nekk seen ron.

Nyari tali yeddeendo amna mato y ñow amna mato yiy dem amna ñaari ato yi toppalant benn bi bu weexla beneen bi bu ñyool la.

Ñaari boole weñ yi ñu tek lanté bo jiitu nak ñu ngi dëpp cubeer bi jàllar bi ko ba ci teku ñu ngi tek kubeer yi num wara teee boole weñ nak bu nekk mangi ab ñaari jàppokaay ñu ngi dendool ay bool yu weex yu fuule.

Pichi mu am tank yu gudu, jeumu ji chocola, mu am aiiy mehnn yu gudu, di dokh ci boore ay tontor.

Dalle yi sokolaa yu am bëna bana ci pegg bi ak ci kaw mi ngay am lonkal leggaay ci gannaaw ci kaw dalle bi nag arna liñ binn ci kawam nu daf ci xonxo.

Armuwaar bu gudd bu weex am lu ñoo ci ay beggam mo am ñyaari buntu am ñyaari toruwal yu nekk ci ronam yu am jàbbeggaal.

Suñu njiitu rëw mu nekkoon ci Gambi, muy uyo ci Yaya Jamme, bamu nekkoon ci takkuderr yi, mu sol mbaxanam bu xonxu, sol tani soldaaram.

Chereh biñu daf ci palaati weer chereh baase tëk ci kawam baase bi nak am na kaane buñu taf ci kawam amna karot amna yappe.